Omukyala omusanyufu ennyo ddala yeesibye akatambaala ku mutwe ka langi mmyufu, akutte ekisero. Mu kisero muno mulimu ejjambiya, mulimu akaccupa n'obukutiya.

Enjuki erina langi bbiri, erina ebiwawaatiro, amagulu. Eri ku kimuli ekinyirira okukamala.

Envubu ennene eyakula n'ewola eri mu mazzi, amazzi nago mangi. Ku nvubu waggulu kuyimiriddeko ekinyonyi.

Ennyumba nnyingi n'emiti giri mu kibuga. Waliwo ekisaawe, waliwo omuzikiti, waliwo abantu.

Omusajja omuwanvuyirivu ayambadde essaati ya kkaki. Mu maaso ge waliwo engatto, mulimu nniigiina, ssiripa n'ezisom n'engatto ezisoma.

Ekkubo liri mu kibira, emabbali g'ekkubo waliyo emiti; miwanvu ddala. Mulimu n'ebi...

Ebiyumba biyina amabaati byetooloddwa omuddo n'ebitooke emabbali waliyo akayumba ee n'ebitooke.

Enjuki ziri mu kisassalala omubeera omubisi gw'enjuki. Ezimu ziri wabweru, endala ziri munda. Wamma zino enjuki zirabika bulungi nnyo era zinyiririra ddala.

Ekizike kino kirina langi enzirugavu, kiri mu ttale kyetooloddwa ebikoola n'obutiititi obwa langi eya kiragala.

Ekizimbe tekinnaba kuggwa. Kiriko olukomera; lukomera lukaddekadde, ekizimbe kirina amadinisa, kirina n'amadaala.

Ekibangirizi kirimu emiti. Emiti gya langi ya kiragala. Mulimu omuddo. Gyesudde amabanga.

Enjuki nnyingi nnyo nnyo ziri mu kisassalala kyazo waliwo aka akutte ekisassalala.

Omwami atudde, omukyala atudde ku katebe, waliko obutebe bubiri. Omukyala mwerufu, yasiba enviiri wabula omusajja ali mu kumusiiga njala.

Oluwombo lunyirira wamma ddala luli ku mmeeza emabbali waliyo omwana akutte ku kati atunuulira luwombo.

Enjovu erina amasanga, nnene okuzaama! Ewujjaddemu mu busubi obwa langi eya kiragala.

Ezzike liri mu kibira liri mu butiititi, obuti buyina obukoola, obukoola bwa langi ya kiragala.

Abaana babiri. Omu ayambadde bbulawuzi ya langi mmyufu. Bali ku boodabooda, batisseeko ebidomola. Mu maaso gaabwe waliyo emmotoka.

Omuti gw'emmwanyi kuliko ebikoola, kuliko obuti, kuliko emmwanyi ento, zinyirira! Kuliko ebikoola bisaamusaamu.

Omwana ayambadde essaati ya langi ya kiragala. Wamu ne langi eya kyenvu. Ali mu bigere asamba mupiira.

Abantu bali ku bugaali, obugaali buyina emipiira, buli ku luguudo, buliko ebidomola bingi nnyo. Mu maaso gaabwo waliyo emmotoka, emabbali waliyo obuti.

Enkoko ziri mu katimba naye mpitirivu. Omusajja ali ku katimba. Emabbali waliyo abantu bangi.

Ebisiige; kuliko endingidi, kuliko ebifaananyi by'abantu, kuliko aba... ebifaananyi by'abakyala n'abaami.

Emmotoka ziri mu kkubo kuliko eza takisi n'ezoobuyonjo kuliko ebizimbe biwanvu ddala.

Abasajja babiri omu atudde omulala ayimiridde, abasajja bano omu ayambadde bbulawuzi ya langi ya bbululu omulala ayambadde essaati njeru. Bali wamma ku dduuka, mu dduuka mulimu abintu bingi nnyo!

Emmwanyi ezinyirira okuzaama ziri mu langi emmyufu kw'ossa n'eya kiragala wamu n'eya kyenvu zinyirira mulimu n'ebikoola.

Omukayala anyirira wamma ddala yeesibye akatambaala ku mutwe ayambadde essaati ya langi emmyufu yeetisse ebbaafu ku mutwe ebbaafu mulimu amasowaani n'ebikopo.

Omwami ali ku ggaali, ayambadde ekipale kimpi, ku ggaali kuliko amatooke, amatooke mangi ate ganyirira.